hayssafe bollan beettiza misiley daro asati shiiqettidi eqqidayssa be'ettes ha asatikka bees dhoqa bolla eqqidi duge xeellishe dizayssa be'ettes

Hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin daro asati shiiqetidi issife eqqidayssa beyettes ha asatappeka heedzdzu asati sinthe baggara de7oosona entafekka giddon de'iza addey ba kushen aba oykkidi deees.

hayssafe bollan deiza misiley qoncisizay daro asati shiiqeti uttidinne eqqidi deizayssa bessees entafekka guye baggara heedzdzu maata keeththey beettees

hayssafe bollan de iza misala nuni xeellishin daro asata shiiqoy beettees ha asatikka gamo dunguza may7o maydideosona entafe garse bagganka yo7o masqala giza xuufeykka de7ees

Hayssafe bollan beettiza misiley daro asati shiiqeti issife uttidayssa beyettes ha asatikka baggay gamo dunguza may'o may7edi de'oosona baggati qabotha qamise aaththidi de'oosona.

hayssafe bolla macasata shiixeti ittidu shaas shu qadu zayinme shaas shi shaygeytizeess bettees issi mey akaba hube bolla zo7o shaashi qochchen issi mea qase samay qudadus

hayssafe bollan beettiza misiley daro asati shiiqi eqqidayssa beettees entafekka sinthe baggara gamo dungoza may7di guppiza nayti beettosona ha guppiza naytappe sinthen dizay adde naytakko

Hayssafe bolla nu beyiza misiley ha simmi eqqida asati beettosona ha asatappeka heedzdzay sinthe baggara eqqi doosona intika ba bolla dunguza iskarbey yeggidi deosona.

hayssafe bollan beettiza misiley paradayzi loji arbaminci giza xuufe mitha bolla kaqeti kaqeti dizayssa bessees izappe guye baggarakka daro banderati salafettidi de7oosona

hayssafe bollan beettiza misiley daro asata shiiqo beettees izatappeka oyddo asati sinthe baggara de7oosona ha oyddatappeka nam7ati ba ayfe karemana xire aattidi de7oosona

Hayssafe bollan de,ida misile nuni beyishhin daro asati shiiqeti uttidinne eqqidi deizayssa beyettes inta giddofeka sinthe baggan diza addey dunguza sharbe aaththidinne qoqobe aaththidi deees.

hayssafe bollan deiza misilanoni xeellishin nam7afe bolla deiza asati eqqidayssa beyeettes entafekka nam7u ma indoti rifaane qanxiza yssi beettees

falsafe bolla dumma dumma malamayi daasa shiiqetti dudees sinthen dizaasa sinthen qasse shashshi nmi daappe shiiqeti uttidayssa meessa misilan deyana dandawus

Hayssafe bollan beettiza misiley daro asati shiiqettidi eqqidinne uttidi deizayssa beyeettes ha uttida asati sinthe baggan dishin eqqidayssati qa guye baggarade oosona.

hayssafe bollan deiza misiliya nu xeellishin daro tecaawasheti de7oottes entafekka guye baggara baale sulxaneti enta guyen eqqidi poton issife dendidosona

hayssafe bollan de iza misile nuni xeellishin daro asati uttidayssa beyettes entikka kachch mishedoossona gashenaytikka moosona

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin lo7iza fooqekeettey booththa qalamerati ettidi sinthe baggan de ishin heni baggara makina ogey ha baggara makina ogey de7ees

hayssafe bollan deiza misileza nuni xeellishin daro asati beettosona inta giddonka gamo dunguza aaththidayssatanne gamo cincha giza shurabe aaththidayssati de7oosona intafekka sinthe baggan dizaara gashshe na7akko

maca hayssafe bollan deiza misiley daro asati shiiqeti uttidayssa beettees entafeka heedzdzati issi mala qoobe aaththidosona heedzdzatappe nam7ati indokko

Hayssafe bollande iza misile nuni xeellishin gita keeththe giddon daro asati shiiqetidi uttidayssa beyeettes ha asatappeka sintha baggara heedzdzu asati uttididi oosona

hayssafe bollan beettiza misiley nam7u asati ha simmi uttidayssa bessees ha asatikka ba sinthen ajenda daftare dooydi de7oosonna intika teshkerkari oyde bolla uttida

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishhin daro asati shiiqeti uttidi wuyite woya ya'ettidayssa bessees hayssafeka sinthe baggara deiza asati oyddo gididayssa misiley bessees.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin tammappe daronnaa asay issife shiiqettidi uttidayssa beyeettes hayssatappeka sinthe baggan oyddu asati uttidi de7oosona

hayssafe bollan paygun daro asati hussifi sixeqqidi dhubbu shawefon haasaya haasayidessi beettees namu asatikalan daafe monaxire rothidi deerosana

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin issi addey ha simmi eqqida yssi beettees ha addeykka ba kushen maygirafoone oykkidi haasaya haasayishe deizayssi beettees.

hayssafe bolla nu beyiza misiley issi inda ha simma uttidayssa beyeettes ba kushenka maygirafoone oykkada nashshawus ba toha bollaka ajenda dabtare wuthadus

hayssafe bollan beyiza misiley daro asati shiiqettidi issife uttidayssa beyeettes ha asatappeka sinthe baggara deizay usuppun asay beettosona izatappeka guye baggan dizay gamo dunguza aaththidi de'izayssi beettees

hayssafe bollande iza misile nuni xeelishin heedzdzu asati ha simmidi uttidayssanne entafe sinthen warqate deizayssa bessees iza entafeka giddon diza addey maygirafoone oykkidi haasayishe dees

Hayssafe bolla nu xeelliza misiley gamo cencha giza maaliya aaththida asataranne issi macasiya sinthen may7onnara beettawus addeyka koppiya aaththidi dees.

Hayssafe bolla nu beyiza misila xeellishin daro asati uttidayssa beettes entafeka oydati gamo cencha giza dunguza maydido sona entafeka ha baggan diza maci indiya heedzdzu apile ba kushen oykkadus.

Hayssafe bollan dediza misile nuni xeellishen issi addey ha simmi uttira yssi beettees ha addeyka ha xeellishe deees ikkabe bollara may'iday gamo dinguzakko

hayssafe bolla no beyiza misile daro asati shiiqeti uttidaysse beettes intikka aafiya qilom7idi doossana entafeka ha bagga sinthe nam7ati manaxire attidosona giddo baggan aawa cimate tooraranne dunguza maywe may7didi oosana

Hayssafe bollan de7iza misile nuuni xeellishin gita maata keethe be7eettes ha maata kethepekka sintha baggara lo7iza medoosati de7oosona .

hayssafe bollan oge bolla hezdu gomma aykkida bajajeera dumma dumma kaamera pu deduge qaaxiza beettees asayka pude duge qaaxizayssa beyo dandayettas

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin daro asati shiiqettidi eqqidayssa beyettes ha asatappeka cima asati maata ba kushen oykkidi de'osona

hayssafe bollan de7iza misiley issi indonaiya duge kamera xeellashe foto dendidayssa bessees indiyakka gamo dunguza sharbe ba bolla yeggada de7awus izippeka guye baggara haaththe goggishe beettees

Hayssafe bolla beettiza misiley daro aynate dunguza may7oy issi kifilen shiiqeti uttidayssa bessees hamayappeka issi nay gamo dunguza may7okko.

hayssafe bollan beettiza misiley gita maata keeththay ha simmi uttidayssa beyettes maata keeththafekka guye baggara daro uuthati de7osona maata keeththafekka ha baggara darphe dawus

Hayssafe bollan beettiza misiley nuni xeellishin issi indiya injeera uukkizayssa beyettes ha injeerakka kessanas iza gizayssa bessees.

Hayssafe pude baggan nu beyiza misiley issi indiya uttada tukke pentisizayssa bessees ha indefekka sinthe baggara gita rakabote bolla deiza sineta bessees.

hayissappe bollan de'izayisanni gita maata keeththa sinththan asati pude hemetishshe beettees .kareyhtha cilalonne ayifes beyanawu dassi gizayissa bessees.

hayssafe bollan deiza misile nuni tellishin issi indiya uttada tukke shaayizayssa beyeettes izakka kasale maandeja bolla tukke shaayashi de7awus maandeja matanka gita ra kawote bolla ichachu siney uttidayssa beettees

hayssafe bolla nu bediza misiley waalya giza medosay ha simmi eqqidayssa beyettes ha medozayka maata giddon eqqidi deees

hayssafe bollan beettiza misiley karetha shara bolla gash gashe meqethi beettees ha meqethayka peni shaachchamo wodeyssa gididayssa taarikenashees ha meqetha sunthayka luusikko

Hayssafe bolla nu beyiza misiley issi gashshe na'i shuchcha matan eqqada ha xeellizayssa beyettes izippeka guye baggande izasos maskotey beettees hamaskoteyka issi baggara dooyaku.

Hayssafe bollan beettiza misiley maaze bihiraawi park xifet beexgiza xuufeyde iza baanerey eqqidayssa bessees izappeka guye baggara wori beettees.

Hayssafe pude baggan be7iza misiley dalga wora matan deiza dhiskida haaththe bessees ha haaththafeka ha baggan gita shuchi deizayssa bessees.

Hessafe bollan beettiza misile daro asati shiiqeti eqqidayssa beyeettes inta giddofeka daroy gamo dunguza may7dosona intafeka heedzdzu asati maata ba kushen oykkidosona

Hayssafe bollan beettiza misiley gita maata keeththe sinthen de7iza he oyddo asati beettosona intikka maata bolla eqqidi de7osona issi aaya maata keeththas sinthe bolla dawus.

Hayssape bollan deiza misiley nu beyishin gashshe nayti maca gashshe nayti issife shiiqetidi deizayssa nu beyeettes ha macatappeka heedzdzati sinthen doosona entafekka nam'ay haylande nam'ati issife hayllande oykkidosona.

Hyssappe bollan beetiza misilen nuuni xeelishin heezu asati ha simmi utidayssa besees. Ha simmi utidayssatappekka guye bagan addis giza xuufekka beetees.

hayssafe bollan de iza misiley daro maaberaawi miidata bessees inta giddofeka fesbuk instagram tiutor yuutubu isnab chat giidi deizay daro iza malay deees

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin issi addey maadireeke bolla eqqidi nashon ashshizayssi beette ha addeyka ba ayfe kara maaxire aaththidi ba kushen maygirafoone oykkidi de7es

Hayssafe bollan de'iza misila nuni xeellishin aha dure do giza xuufey deees izappeka guye baggan samaye galal7onne zo7o qalame deiza si'iley deees.

haysafe bolla nu beyiza misiley issi addey soofa oyde bolla uttidi qoodha duge simisidi haasaya hasayizayssa beyettes ha adda sunthayka tophiya aysso aawa dokiter ahimede abi geetettees

Hayssafe bollan beettiza misiley daro nayti madireka bolla guferetizayssi beettees guferetiza naytappekka gede gaxa baggan heedzdzu nayti magirafoone sinthen eqqidayssa beettees.

hayssafey bollan beettiza misiley issi aaddey ha simmi eqqidayssa bessees ha addafekka sindze baggara ye afrika hebret betigirek lil iyataaye balle woktawi hunetala yaallon xilq sigat gelexe giza xuufey deees

Hayssafe bollan beettiza misiley tammanne oyddu asati issife ha simmi eqqidayssa bessees entafekka guye baggara dehenennetu yete dabeqehe dijital faynans lahagaraawi irges giza xuufekka deees.

Hayssafe bolla nu beyiza misiley haaththey teqetidayssa beyettes ha teqqetida haaththeykka ha baggara gogizay beettees ha giddibeykka abbay geetettees

Hayssafe bollan ogi fiizissana wiidi asani shuchi qoxizayssanne geegissi diccizayssi beyettees dicciza naayka afupe bolla gootha qoofe othiri geees.

Hayssafe bollan beyiza misiley mabiraate ooththiza asata bessees ha mabiraate ooththiza asatappeka duge baggan xiggana sirat lemakanawon yemmi qowareqi ye hayle aqirboot giza xuufey deees.

Hayssafe bollan deiza misiley haaththey gaddabettidi deizayssa beyettes izappeka bolla baggara gigelgibe sost gidi deizay xuufey dees.

hayssafe bollan deiza misiliya nu xeellishin biittafe tamike izayssi beettees izappeka ha bagga nam7u asati eqqidi nashshizayssa beettees biittaykka issi baggara kiemettides

hayssafe bollan de,'iza misiley issi indiya ba kushen biiza oykkada deizayssa bessees isinthenka neka kefel nuurawen qelel giza xuufey de'ees

hayssafe bollan de'iza misiley samay waraqate bolla booththa xuufen daashenbank geedi tidayssa beyeettes ha xuufeyka amarathoranne paranjethora xaafettides

Hayssafe bollan issi adde biibe miishe demmanas koyde issin diyoasayssi sele7ees ha7i ndiyakka isafea immanas izara haasayishe daawas.

Hessafe bollan issi indiya eqqadadisa issi beettees isipiyerakka lima qaasanne dimaaberdizaggisa kaalbin ashshu sare gitagiza xoofera de7ees

Hayssafe bollan beettiza misiley nam7u asati ha simmi eqqidayssa bessees ha simmi eqqida asatappeka nam7ati maske aththidi de7oosona intafekka guye baggan abisiniya banki giza xuufey beettees.

hayssafe bollan beettiza misiley yemekina ba7alebe ina dirgo giiza xuufey beettees izappeka garse baggan waraqase bolla gashe makinay eqqidi deees

hayssafe bollan nu beyiza misiley wogagen mobayle giza xuuferanne daro xuufeti he baggaranne ha baggara dardarettidayssa beyettes ha enta giddonka silke deees

hayssafe bollan oyiddu asati uttidi de7izayssa missile gissees issi aawaykka uttin taki uhishedey his aayyakka manaxiray aaththada dawus.

hayssafe bolla nu beyiza misileti daro asati uttidayssa beyettes intika ha simmidi utti xeellizayssi beettes isappe intafekka gede baggan issi addey berka uttides

Hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asaza shiiqoy issife uttidi deizayssa beyeettes entafekka usuppunay sintha baggara uttidi doosona usuppunataska haaththey sinthan uttidi deees

hayssafe bollan de iza misile nuni xeellishhin xaraphenne oydey issife shiiqetidi beettees. xarapheza bollaka oyddu tukke siney deeees.

Hayssafe bollan nu beyiza misiley betese kafenna reistorant giza xuufey gitara laxafettidayssanne izappe sinthe baggan issi adde eqqidayssa beyettes.

hayssafe bolla nu beyiza misiley gita poschere deees ha poschera bolla daro kaththa aynate deees izi poscherappe sinthe nam7u nayti kushe mecetishe dey oosonas

Hayssafe bollan deiza misila nuni xeellishin cuya tullugi keizayssa beyettes ha cuyappeka sinthe baggara lo'iza katame beettawus ha katameykka dhumada beettawus.

hayssafe bollan beettiza misiley gashe katamappe guye baggan tami eexizayssi beettees hatamappeka daro cuyay keishe dees

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin oyddu asati eqqidayssa beyeettes ha oyddu asatappeka issi nay islame may7o maydi deees nam7ati qasseka ambasadire maydi de oosona.

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati ha simmi eqqidayssa be7ettes ha simmi eqqida asatappeka bagga asay manaxire be ayfe kaaran aatthida entafeka namay indokko

Heyssafe bolla booxonne saretha nau walafara ethettida be ishinka iitaloy zakita saroy beettis hayssas afa bakarakka geehidi saloy beettisha dees

Haysafe bollan beettiza misiley heedzdzu asati haa simmi eqqidayssa besses;haa simmi eqqidayssatapeka nam7ati ambasadere mayidi de7oosona;hankkoy qa islaame mayo mayidi de7ees.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin gitapooqe keettey hanu bolla simmidi deizayssa beyeettes izappeka sinthe baggara daro asati gelenne haasti meretishe beetosona

hayssafe bollan beettiza misile nuni xeellishin dalga biitta bolla de iza maata beyettes maatappe gu7e baggara qasse gita pooqe keethiy de'ees

hayssafe bollan beettiza miselegita addebaabaye bolla shiiqettida asati beettes ha addebaabaayeykka haaththe gogisishe deees iza sunthayka gaammo addebaabay geetettes beettizayka arbamincenqo

hayssafe bolla beettiza misiley gita fooqe keeththey ha simmi eqqidayssa beyeettes h fooqeykka booththa qalameti ettidi deees fooqappeka sinthe baggara gita aspaltey beettees

hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley daro asati eqqidi deizayssa beyettes ha asatikka ha simmi eqqidayssa beyeettes intikka ba kushen tophia bayndera pule dhoqusi oykkida

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqettidi deizayssa beyeettes ha asatikka ubbati eqqidi de7oosona macati be bollan naxala yeggidi de7oosona.

hayssappe bollan beettiza misilay nuni xeellishin issi addey ha simmi eqqidayssa beyeettes ha addeyka ba kusha miccidi issi wazi nashshishe deees

hayssafe bollan shiiqida misile nuni xeellishin ichacshu asati eqqidayssa beyettes ha ichachatappeka heedzdzay sinthen beettosona heedzdzatappekka issiniya issinas misikiro roqete immashe de7awus

Hayssappe pude baggan nu xeelliza misiley daro asati shiiqeti eqqidayssa bessees ha shiiqeti eqqidayssappe issiniya borsa ba7ada de7awus.

hayssafe bollan beettiza misiley issi kilnike giddon issi adde eqqidi deizayssa bessees ha addeyka begawone aaththidi deees ha adde sinthenka gaazeti uttidi deees

hayssappee bollan de'iza misilen nuni xeellishin oyddu asati de'izayssa bessees ha oyddu asatappekka nam'ay adde gidishin addetikka manaxire ba ayfe karan aaththidi de'oosonna

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin issi addey ha simmidi eqqidayssa beeettes ha addeyka booththasha mize aaththides izikka maygirafooney oykketin nashshishe deees ba ayfe karenka manaxire aaththidi deees

Hayssafe bolla nu beyiza misiley usuppun asati ha simmi eqqidayssa beyeettes ha usuppun asatappe issinay wanca oykqidi deizayssanne issi nay sertifikeete misikiroreqete oykkidayssa beyeettes.

Hessafe bonnan isi haawa dizayssi hospitaafe woyqo kilenne hiddu arakettiza indees hayssanes maaleta yiida afpaati yuniersodizayssa pise layqouincisees.

Hayssafe bollan beettiza misiley issi adde na7i ha simmidi daggafetti uttidayssa beyeettes hanaaykka suuth laggasishe de7ees.

Hayssafe bollan beettiza misilay ichachappe bolla gidida asay shiiqeti eqqidayssa beyeettes he asatikka be bolla dunguza iskarbe yeggidide de'oosona

Hayssafe bollan de'iza misiley nashshizayssa mala daro asati shiiqetidi de'iyayssa beeettes. ha asatappeka issi nay gamo dunguza koote aaththidi deees. hankoyssati hari de'oosona

hayssafe pude baggan xeelliza misiley daro asati shiiqeti uttidayssa beyettes he uttida asayka ha simmi xeellizayssa bessees intika bayntaqoodhe bolla gamo dunguza poota xaaxididi oosona

Hayssafe bolla nu be iza misiley issi indiya ha simma eqqada haasaya haasayizayssa bessees ha indefekka sinthe baggara oyddu maygirafoone eqqidi deees izakka ba kushen issi maygirafoone oykkada haasayashe dawus.

hayssafe bollan shiiqida misiley nuus qoncisizay booththa may7o may7ida haakimeti g Yida asa ayfa akamidayssa bessees ha akimetikka ba duunan maske woththida

Hayssafe bollan de7iza misilanu xeellishin akimesoy beettees ha akimesanka daro asati dhiskidoossona entafekka ha baggan aakimeti enta eqqidi gede xeellishe doossona.

hayssafe bollan beettiza misiley wishinie teena agelgilo giza xoufe gitaranne izappe garse baggan heedzdzu asati deizayssa beeettes heedzdzu asatappe issi nay gita gimbe bolla daggafetti silke hasay issishe dees

Hayssafe bollan de7iza misiliyanu xeelishin daro asay shiiqeti uttidayssi beettees inta giddonka eqqida asayka deees intafe sinthe baggan daaseyka daasettidi deees

hayssafe bollan nu be'iza misiley oyddu asati eqqidi de'izassa be'eetes oydatappeka heedzdzay manaxiriya attididi de'osona entafekka giddo baggan dizaara issi neya silke ba kushen oykkadus

Hayssape bollan beettiza misiley heedzdzu asati deizayssa bessees isasappeka issi addey hokkidi puutotokkizayssa bessees ha puutoyka tukke puutokko

Hayssafe bollan beettiza misiley daro asati issife shiiqeti eqqidayssa bessees ha asatikka issi mala may7o maydidioosona ha mayo sunthayka gamo dunguza geetetti xeeygettees.

hayssafe bolla miicettanas keezida laxanne dumma dumma miishiti beettosuna iza guyerakka maagerara oossettida keethay beettees

Hayssafe bolla baggara deiza misiley qoncisizay ichachu asay qoshasha pitti issi bagga shiishshishe deizayssa bessees entafekka guye baggan asatikka de7oosona.

hayssafe bollan beettiza misiley dalga ogey beettees ha dalga ogappekka gede baggara sohoy deees ha sohappekka sinthen oyddu mithati eqqideduussonna

hayssafe bolla baggara beettiza misiley issi makini gita tiransformere caana eka bizayssa bessees intefeka gede baggan gashe sonne woray beettees

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin uddufun asati oyde bolla uttidi qorqoro bolla daggafettidi deizayssa beyeettes ha uddufun asatappeka issiniya macafo.

hayssafe bollan paydunucha capi daro asati issife shiiqidiggita daabbo qanxezayssi beettees salaphe wollafa dunguzay hiixatti didizayssa misine bessies

Hayssafe bollan asay pude duda amitizayssanne kaameti eqqi didizayssi beettees issin derkati xara gibabey kalala pirahamitizayssi beettees

hayssafe zilla na7a asate banta quddhen dungusa xaaxida issi dhale paytiza weyssa farmaasa naothiza asa achi hiidi haasawizassi beettees

hayssafe bollan deiza misiliyanu xelelishin nam7u motorey eqqiday beettees ha motorappe issi naa asi uttides izappe guye baggara kasoylees issi baggar nib internashonal banke gizayssaka beyettes

hayssafe bollan de iza misiley nuus qoncisizay issi addey ha simmi eqqidayssanne izappe guye baggan issi woosa keeththe beettees

haysafe bollan beettiza misiley issi adey karetta mayo mayidi eqqidi de7izayssa be7eetes;ha eqqida na7ay ba kushe iskiribto oykkidi de7ees;haa simmidikka xeellishe de7ees.

hayssafe bollan de iza misile nuni xeellishin issi addey ha simmi eqqidi haasayishe dizayssa beyeettes ha addeyka poolise may7o maydi deees izikka be ayfe karen manaxire aaththidi dees

hayssafe bolla baggan nu beyiza misiley issi indiya denda eqqada nashon ashshizay beettees izippeka sinthe baggara komputerey deees izippe guye bagganqa tophia banderay deees

Hayssafe bolla misiyade karetha name mayodi ba kushe maygirafoona oykkidi aasayi dayssi yeettees iza sinsinka aylandera haaththeyreigeyssa misiley qunxisees

Hayssafe bollan beettiza misiley oyddu asati ha simmi eqqidayssa beyeettes ha simmi eqqida asatappe issin ya karetha may'o may'ada sartifikeete ba kushan oykkada deyawus hankoyssati heedzdzati hari eqqidosona.

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asay ha simmidi eqqidayssa beyettes ha simmidi eqqidayssatappeka usuppunay sertifikeete worqete pude dhoqusti oykkidi bessosona.

hayssafey bollan de'iza misile nuni beyizay booththa qalameti ettida soho beyeettes hasowappeka oyddu maskotey beettees izappeka guye baggara woray beettees

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin gamo dunguza qoobe aaththida asati maata geeththe giddon hokkidi geelishin beettees

Hayssafe bolla nuni xeellizay issi addey gawone karetha gawone aaththidi nam7o asata qaala gelthizayssa beyettes nam7u asatikka dungoza aaththididi oosona.

hayssabey bollan deiza misilen nuni xeellishin daro asata shiiqoy beettees ha asatikka qoshasha haaththe geeshshishe deizayssa bessees enta giddonka heedzdzu makinay beettees

hayssafe bollan nu beyiza misiley daro asati shiiqeti keidi baynta katama xadayizayssa beyettes ha xadayiza asaykka ha simmidi pittishe de oosoda

Hayssafe bollan de iza misileyano beeyishin qoshasha aaththiza addeti beettosona entafekka guyen qorqoro qalameti ettiday beettees

hayssafe bollande iza misilyanu xeellishin qoshasha mexaya bolsan makinay qoshasha qolishininne daro qoshashati shiiqettidi uttidayssa beettees

Hayssafe bolla nu beiza misiley issi indona7i ha sinthe eqqada foto dendizayssa bessees ha izakka may7ida shurabey faydale itophiya giza shurabe aaththada de7awus

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin ha simmida uttida indona7i beettawus ha indona7iyakka booththasha mize aaththa dewus izippe guye baggaraka fayda le7itopphia giza xuufey beettees

hayssafe bollan beettiza misiley daro asati shiiqettidi eqqidayssa bessees ha asatikka ha simmidi eqqidosona inta giddonka daro asati issi mala qoobe aaththidosona

Hayssafe bollan de7iza misiliyaanu teellishin internashonal aydi woykko digital metawu qiya gizayssa addey ekkidayssa beettees izaska diqimoch gizay woraqate sinthen dees

Hayssafe bollan deiza misila nuni xeellishin itiyo telekom ye dijital metawuqe kard hismet jemmere yegizayssa nuni beyeettes izappeka garse baggan issi adde potoy de'ees.

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeelishin yebankisaabonke fayda gital metoqezar ba7olayn ye madamer hidat giza xuufe deees izappeka garse baggan issi adde siley de'ees izikka silke ba kushen oykkidi dees

hayssafe bollan beettiza misiley daro asati shiiqettidi eqqidayssa be7eettes ha asatikka itophiya bandira pude dhoqu istidi oykkidi de7oosona entafeka baggay hara wazi oykkidi de7oosona.

hayssafe bollan de'iza misilen nuni xeellishin oyddu adde nayti oyden utti ha simmi xeellizayssa beyeettes entafekka pude baggan gammo cincha adgual garseraqa ingilizethora promootir giza xuufe be'eettes

Hayssafe bollan de'iza misiley tammu asati ha simmi eqqidayssa bessees entafekka guye baggan nam7u asata potoy heneranne haara laxafettidayssi beettees.

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati eqqidi haasayizayssa beyeettes ha giddo enta giddofekka sinthe Baggara diza nam7u addeta beyeettes ha addetappe issinay manaxire aathtidi deees.

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin daro asati shiiqetidi deizayssa beyeettes ha asatappeka ambasadere mayda asati gamo dunguza mayda asata sarothishin beyeettes

Hayssafe bollan deiza mishile nuni xeelishin issi addey ha simmi eqqidayssa beyeettes izaadda guyenka badala eqqidi deizayssa beyeettes badalappe guye baggaraka daro makinati sallafetidi di7ooso

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati uttidinne eqqidi deizayssa beyeettes ha asatappeka nam7u asi sindene dogiza waraqate pude dhoqusti oykkidi de7oos

hayssafe bolla misiyaddey gooththa may7o may7idi dooge bolla qoobe aaththidi baayfe manacire aaththidi aygirafonargi hessaweykko kiita aaththishi dees

Hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqeti uttidayssa beyeettes eetappeka sinthe baggara nam7u asati di7oosona intikka beayfen manaxile aaththidi di7oosona

hayssafe pude baggan nuni beyiza misiley ba helenna isport minister weykko ministeri of kalcher giza amarathonne paranjethon xaafettida xuufenne izappe duge baggan issi inda ha simma uttidayssa beyettes

hayssafe bollan beettiza misile nuni xeellishin daro asata shiiqoy beettees ha asatappeka sinthe baggan de iza asati gammo dere dunguza may7o may7idayssa beyeettes ha eezatappeka issi nay ribaane be kushen oykkidi deees

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin issi addey uttidi haasa7a hasayizayssa bessees ha addeyka hasa'a hasayishe ba kushen maygirafoone oykkides iza addafekka sintha bagara abebay uttidi de'ees

hayssafe bollan deessa musiline iyeshon peechchasati ekkebiz hayssi beettees haasatikka pelishide iza wasi dies nam7ati adde giddishin issineya kasse maca

Hayssafe bollan de7iza misile nuuni xeellishin daro asati shiiqeti eqqidayssa be7ettes ha shiiqettida asatappeka baggay gammo dunguza mayo mayidi de7ees baggay qa ambasaderekka hara mayokka mayida asay de7ees.

Hayssafe bollan de7iza misilen xeellishin daro asati shiiqetidi de7izayssa beyettes izatappeka sinthe baggara issiyadey maygirafoone oykkidi haasayizay beettees ba ayfe karenka manaxxire aattides.

Hayssafe bollande iza misile nuni xeellishi nam7u asati lifte bolla eqqidi pude izayizayssa beettes intika nam7ay ambasadere mayda eetappeka issoy paranjeko

Hayssappe bollan deiza misileno xeelishin nam7u asati ha yiza yssi beyettees enta giddofekka issi nay nudure itophiya teqilay ministere gidishin issi nay paranjeko.

Hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asa shiiqidi uttidayssi beettees intafeka nam'u asay eqqidi do'oosona eqqida asatappe issiniya poolisekko hankoyqa gamo dunguza may'o maydi dees.

Hayssappe bolla nu be'iza misiley nam7u asati uttidi firme fararametishe dizayssa beyettes izetappeka issiniya gambeela ase geetetti gididaro erettawus.

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeelishhin heedzdzunayti ha simmi eqqidayssa beyeettes heedzdzasikka ba kushen ye immigireeshoninna zeeginet agelgilot bemeketel maansarara giza xuufe oykkidi de'oosona

Sha pollan issi indoy yuuyada xeelli shinone naas yootise bessees onqo esaysa shiiqini xeellishinne akeekishe deyoosan.

hayssafe bollan de'iza misilen nuni xeellishin nam7u asati uttidi de'izayssa be'ettes ha asatappeka guye baggan tophiya banderanne issi samaye banderara beettees

hayssafe bolla nu beyiza misile daro asati ha simmi eqqidayssa beettes intikka ubbasikka kusha nam7u kusha pude micidayssa beettes

hayssafe bollan de'iza misileyano beyishin aysis giza besabattena amet sabammeto miliyon chiginochin inte klalengiza xuufera de iza gashe gashe chigineti beettosona

Hayssafe bolla nu xeelliza misiley pooliseti issife shiiqeti uttidayssi beettees ha poolisetappeka sinthe baggara ambasadere mayida adde uttidi haasa7ees.

Hayssa so ha sinthen poolise makala kiya mayo mayida asati wuri issibe shiqidi de7oosana so ha guyerakka issi gita cirilamithan weettees.

hayssafe bollan beettiza misiley nam7o asati utti deizayssa bessees he asatikka haaxe simmidi xeellosona intafeka issi nay maygirafoone oykkidi nashshees

Hayssafe bolla missiyadey poolise makela qeyamayomoyoti ba sinthin waregite xaafidi oykkini asas qopalas haasayi shenne intakesi hilizayssi sileybessees.

hayssafe bollan de'iza mishile nuni xeellishin samaye qalameti etti dakethe beettees ha keeththafe sinthe baggara nam7u mala banderay kaqetidi deizayssi beessee

hayssafe bollan nu be:iza misiley daro pooliseti eqqidayssa be'ettes ha daro poolisetappeka issoy ayfekkara haraso yuushi dees sankoyssati issi baggan xeellishe doossona

Hayssafe bollan beettiza misiley heedzdzo asati ha simmi eqqidayssa beettes ha addetappeka issi nay poolise may7o maydi deees giddon dizay qa sartifikeete ekkishe deees manaxirekka behua.

hayssafe bolla beettiza misiley daro poolise komishineti uttidayssa beethsees ha polise komishinetappeka sinthe baggara dizay trafike poolisetakko entika heedzdzay macakko benta sinthenka qoobe qoobe woththida

Hayssafe bollan de iza misile daro asati shiiqetidi pude eqqidi deizayssa beeettes ha asatappeka sinthe baggan de iza asati taybon laapunakko.

hayssafe bollan de7iza misiliyaano xeelelishin oyddu addeti eqqida issi beettes entafekka nam7ati poolise may7o may7ida issi naykka dunguza aattides

hayssafe bolla nu xeelliza misiley issi addey ha simmidi eqqidayssa beyettes ha addeyka ambasadere may7o may7di deees izappeka guye baggan gita gita zaafeti di7oosona

Hayssafe bollan nu beyiza misiley daro asati issife shiiqetidi deizayssa beyeettes ha shiiqatia asatappeka issi baggan deizay dandaya immizayssanne issi baggan deyizay dandaa ekkiza ase gididayssa misiley qoncisees

hayssafe bollan asa kushe saletida beni wode tophiya kawo ayssiza asati beitosona hayssatikka suntha oona gido

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti uttidinne eqqidi deizayssa beyettes entaska giddon giddon gita mithay mithay de'es

hayssafe bolan asathi shiiqatidi ubti gayssi gidettees zueyka buro sibis keexetti gayssakko sahanta maaday hinxa gididi gayssi gideettees isse aawaykka bahode bolla qoope woththif

Hayssappe bollan nu be'iza misile nam'u asati ha simmi eqqidayssa beesees. Izatappekka issinay addekko he addeka indes issi issi wazata imishe de'ees.

Hayssafe pude baggannu xeelliza misiley daro asati shiiqetidi eqqidayssa beyeettes ha asatappeka oydday banere oykkidi deizayssa beyeettes.

hayssafe bollan beettiza misiley gita addey ha simmidi eqqidayssa bessees ha addeyka babas kibre may7o may7idi deees ha adde sunthayka beni teqilay ministere axe haylle sillase geetettosona

Hayssafe bollan deiza misiley daro asati shiiqetidi uttidine eqqidi deizayssa bessees ha asatappeka nam7u asay sinthen de7oosona intafeka guye baggara mithaynne sohoy beettees.

hayssafe bollan beettiza misiley heedzdzu asati ha simmi uttidayssa beyeettes entafeka guye baggara heedzdzu bayndiray taran taran eqqi dees entafekka sinthen gita lo7iza abebay uttidi dees

hayssafe bollan de7iza misilen nuni xeellishin daro asati shiiqeti uttidayssa be7eettes ha asatappeka sinthe baggan daro waraqatethi de7oosona ha waraqata bolla kushe uttida asaykka de7ees.

Hayssafe bolla issi safara safishi ekki dife gidi tuden duggen giidi hamutizayssi beettees ogeesa buro oosetti shu diyas sa gidi bayssa erisees.

hayssafe bollande iza misile nuni xeellishin tammafe daronta asati issife puuso tokkizayssa beyeettes ha puute tokkiza asayka hakki hakki eqqidi puuso tokkishe de oosona

Hayssafe bolla nu beyiza misiley issi inda ha simma uttidayssa bessees ha simma uttida inde sunthayka adanich habibe geetettada xeeygettawus

hayssappe bollan nu xeeliza misiley daro asati uuttidayssa bessees hessapekka enta giddoppekka issiniya berka eqqada maygirafoone oykka haasayizayssa bessees izakka bollara naxala may'adus

Hayssafeka bolla baggara nu xeelliza misiley daro nayta shiiqo beyettes entafekka sinthe baggara ye gaara gibachin ye afrika temsaleytinneta chingiza xuufey de7ees xuufa mataraqa teqilay ministere ahmede abi foto dees.

hayssafe bolla nu be7iza misiley issa indiya ha yuuyada eqqidayssa be7ettes izakka xeena ministere liya taaddese geetettawus.

hessafe bollan de'iza misila nuni xeellishin nam'u asati uttidayssa beyeettes entafekka issi nay itiopphiya teqilay ministere abe ahimedekko hankoy qasse paranjekko

Heyssafe bolla nu xeelliza misiley nam'u addeti oyketidi de'izayssi be'ettes eenta giddofekka issoy ameerika pireziddante tiramppekko.

Hayssafe bolla nu xeelliza misiley daro asay shiiqeti uttidayssa beyeettes entafeka heni baggara makinay eqqidi deees entikka uttidasona

hayssafe bollan nu beyiza misiley daro asa shiiqo uttidi deizayssa beyettes izatappeka issoy ha bagga macarashan dizay timirte ministere biranonegga geetettees

Hayssafe pude baggan nu xeelliza misiley oyddu asati eqqidi de'izayssa be'eettes oydatappeka issinay gammo dunguza qoofe aaththidi de'ees

hayssafe bollan de7iza misiliyano beyishin musilime addeti beettosona ha entafekka sinthen daro laas laassa medexetinne kathati di7oosona entafekka guyen fuuynati doo sona

hayssafe bolla nobeyiza misiley daro dere baynderay guye baggan eqqidide ishen sinthe baggan heedzdzu asati uttidayssa beyeettes heedzdzatappe issi nay itoophiya teqilay ministere abi ahimedekko

hayssafe bolla bagga nu beyiza misiley daro asati uttidi deyizayssa beyeettes entafeka heedzdzati sinthe baggara de7oosona heedzdzatappeka nam7ati kushen saate aaththidi dosona

Hayssafey bollan deiza misilen nuni beyishin daro asati shiiqeti uttidayssa bessees ha asatikka banta sinthen haaththe haaththe wuthidi deosona entafekka guye baggan itiyoppost giza xuufey deees.

Hayssafe bollan beettiza misiley heedzdzu asati ha simmi eqqidayssa bessees ha asatappeka nam'u asati manaxire be ayfa bolla aaththi didi oosona.

hayssafe bolla nu xeelliza misile nam7u baggan shaakettida misile xillettes hayssatappe issi baggan deizay daro tamare naytanne issi baggan deizay daro tamare naytan issi astamare enta giddon deizaaro bessees

hayssafe bollan beettiza misiley hospun asati issife ha simmi eqqidayssa bessees ha asatikka itiyo telekom giza xuufeppe sinthe baggan eqqidi de'osona

hayssafe bolla asati ogen hamettizayssanne kaame bolla gilanas marshettizayssi beettees asayy kapude duge hametizayssa misile koncisees

hayssafe bollan nu xeelliza misiley issi indiya naa dhanthizay lo7ethidi beettees entafekka guye baggara naa oykkidaya de7awus

hayssafe bollan issi naa'ayi shanta pa7idi pa pushen aylandera haaththera kili akkidi deees izamatarakka gita zuumappe gokkiza gita haaththe hidezayssi beettees

Hayssafe bollan de7iza misilen nune xeellishin makina bolla eqqida daro asati beettosona ha makina bolla eqqidayssatappeka sinthe baggara issi addenayi eqqidi deees

Hayssafe bolla namu alde nayti biyetoson issi nayka tophedu topheya bayndira gaa bolla may7di dees issi nay qasse qoope bees misi haaththidi iqqides

Hayssafe bolla beettiza misiley issi indo na7i ha simmada kusha pude salo micada eqqidayssa beyeettes izi guye baggarakka gi ta dengoy beettes.

Hayssafe bollan beettiza misiley heedzdzu asati ha simmi eqqidayssa bessees ha simmi eqqidayssafekka giddo baggan deizay addekko hankoyssati qa macakko intafeka issi nay manaxire aaththidi deees.

Hayssafe uula nam7u altone layti iqeti yunberssi biyotees issi mayka bayfe olla malaxere athides issi mayqase arsenale may7o haygidis.

hayssafe bollan de7iza misiley daro asay shiiqeti eqqidayssa bessees ha shiiqettida asayka ha simmidi eqqidi de7oosona enta giddofekka nam7ay karetha mayo mayidi de7oosona.

Hayssafe bollan beettiza misiley daro nayti eqqidi shuchcha bolla eqqidi poto dendizayssa beyeettes ha shuchchafekka guye baggara gita haaththey gogishe dees

hayssafe bollan nu beyiza misiley issi naay itophiya bayndira may7idi ha simmi eqqidayssa beyettes izappeka guye baggara dalga woray beettees

hessafe bollan de iza misile nuni ceellishin daro asati pude zuma bolla kei eqqidayssa beyettes intikka issi mala shurabe aaththida t inte giddofe nam7u asay bandera oykkidi deees

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishhin issi addey gaammo dunguza aaththidi hayalasho ba kushen oykkidi deizayssa beyeettes hayalashoyka samaye iqa bolla utteqqidi dees

Hayssafeka bollan nu beyiza misiley issi indiya eqqidayssa beyeettes izakka be ayfesoa gede simisada eqqidayssi beyeettes ba kushenka borsa oykkadus.

hayssafe bolla nobe iza misiley addussa aspaltey deees iza aspaltafe pude baggara dalga wari wori beettees duge baggara qa maaburate pooley beettees

Hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati eqqidi ha simmidi deizayssa beyeettes intika eqqiday zokko bollakko intafekka guye baggara gita woray deees

hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin daro asati salafettidi deizayssa beyeettes entika salafettiday heedzdzu salpenko

Hayssafe bollan beettiza misiley daro asati salfe salafetidi deizayssa beyeettes hasalfa giddofekka nam7u asay karethar karethara maydi deizayssa beyeettes

hayssafe bollan de7iza misilen nuni xeellishin daro asati shiiqeti uttidayssa beyeettes ha asatikka indo kanchekko he indotappekka guye baggara iittidasoy beettawus

Hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin issi ooso keeththan de'iza asati beettosona ha ooso keeththan deiza asati be imaathe astana gadizay bessees.

Hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin daro asati shiiqeti uttidayssa beyeettes ha uttidayssatappeka ichachati ba7oyde bolla uttida hankoyssati sa7a bolla uttida

Hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin gashe naay uttidi nashinal aydi misgaba masgabettishe deizayssa beyettes izappeka ha baggara salafettidi uttida nayti beettosona.

Hayssafeka bollan beettiza misiley indoti uttidi deizayssi beettees intika ba hu7a bolla sharbe xaaxidudyosuna intafeka guye baggara sohoy deees.

Hayssafe bolla nu beyiza misile xeellishhin aawa cimay ha simmi uttidayssa beyettes izakka poto denthiza nashonal metawuqiya woykko digital ayde potoanshi sinthera gede iza bolla zaareti eqqidayssi beettes.

hayssafe bollan de'iza misiliya nu beyishin aayoti mirca yeggana salafettidayssa beettes izappekka ha baggan issi yegisiza indiya salfa nagashe dawus

Hayssafe bolla nu xeelliza asay salbeti eqqidayssa beyeettes izentappeka namay utti deizayssi beettes issi nay mazgabishin issi nay mazgabettizi deizayssa beyeettes.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati salafetidi deizayssa beyettes izaappeka sintha baggan macati doosona izaappe guye addeti doossona

Hayssafe bollan deis misiyanu xeelishhin daro asi salafettidi nashinal ayde woykko dijital mettawuqiya agizayssa qexa kunthanawu salafettidi de7oosona.

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti uttidayssa beyeettes ha shiiqettida asatappeka oyddu pooriseti beettishe doossona

Dara nayti shiiqida ekki dayissi beettees hessadakasa sinthenki edillo maya mayda asati nayta ootisishenne maara wosethi shididayssa peewe dandawas.

hayssafe bolla nu be iza misiley daro asati shiiqeti uttidayssa be7eettes ha asatikka ba ayfe karaya duge zaarida entafekka ha baggan diza nayti gashetakko

Hayssafe bollan nu beyiza misiley daro asati shiiqeti uttidayssa be'eettes enta giddofekka ha bagga de'iza adde nayti oyddati gashe na'akko

haysape bollan naa7u dumma dumma klebes kaa7ida kuwaase kasanchati meeda bolla kuwaase kaa7izayssi beettes;na7ati cililo mayin issi nay qassi samaye medho mayides.

Hayssafe bollande iza misile nuni xeellishin gita ganchey deees ha gancha misileykka sama ekko izikka duuna dooydi uttidi deees.

Hayssafe bollan de iza misiliyanu teelishin itiyo telekom moykko teelle bir giza ye ximqet yeemobayle xiqeele giza iletaawi saamentawi woraawi giidi mircara bessees hayssika te cemmari haya persente sixoota shilli maate demettes gees.

hayssafe bollan deiza misila nuni xeellishin daro makinati eqqidi deizayssa beyeettes ha makinaytikka addise makina gididayssi erettees

hayssafe bollan ari gare beettees hayssan kayssi maaye uttidi dees iza guerakka bajjaje woykku heedzdzu too godo kaame beettizayssi siiley bessees

hayssafe bolla nu beyiza misiley makinay ha simmi eqqidayssa beyeettes ha makinaykka addisekko makinappekka gede baggan axirey deizayssa beyeettes

hayssafe bollan beettiza misile nuni xeellishin qoshasha giddon deiza issi makini beettees ha makinaykka baas kunthidi qoshasha tookki dees

Hayssafe bollan nu beiza misile makina mennara misilekko ha misila giddonka daro asati de'oosona daro makinatikka de'oosona.

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin daro sinotirake makinati eqqidayssi beettees ha daro sinotirakappeka sinthe baggara dalga ogey beettees

Hayssafe bolla nu bediza misiley daro asati saykile laaggishi beyettes asaykile laaggizayssatikka hayuuyidi laaggishe de'oosona entafekka sinthe maggara nam'o asay laaggishe dees.

hayssafe bolla beettiza misilen nuni xeellishin daro asati issi jelba bolla uttidi de'izayssa be'eettes ha asatikka iita darokko

hayssafe bolla beettiza misiley issi naay motore laagishe gede bizayssaranne dalga ogey deizayssanne issi naay ha simmi yizayssa bessees

hayssape bollan nu be7iza misiley lo7iza maakinay beetes izapeka pude baggara sheger yemekina gebeya giza xuufey gitara xaafettidi de7ees;izappeka duge baggara brand niw kar for sel leshiyac yeqerebe addis mekina giza xuufeykka beettes.

Hayssafe bollan beettiza misiley cililo qalame ti ettidayssa bolla itiyophiyan giidi xaafettiza xuufey beettees ha xuufappeka giddo baggan oofidaley gitara xaafettadus.

Hayssafe bolla nu beyiza misiley horphile duge wodhishe deizayssa beessees ha horphilekka maata bolla shempishe deizayssa bessees horphile sunthayka itiophiyan giidi gitara xaafettidi deees.

Hayssafe bollan nu xeelliza misiley nam'o kushe oyketidi pude micetidayssa beyettes izappe bollan aykko daradarettidawazi deees garse baggara qa gumru komishin giidi deees.

hayssafe bolla nobe iza misiley motoreti eqqidayssananne nib internashional bank giza xuuferade iza kiyethe beyettes izappekka sinthera poschere ladafetidi dees

Hayssafe bollan beettiza misiley daro asati makina giddon gelishenne keishe ita sinthenka hammutishe giza asati beettosona etappekka sinthen dizaara sharbe guluntada siidhiya oykkadus

Hayssafe bolla no beyiza misiley medamermengist yehuda hugeza xuufin iza gita baase beettees izappekka guyen dero makinati akaallishe diyosona.

hayssafe bollan beettiza misiley daro asati uttidayssa beyeettes bentafeka baggay eqqidide oosona sinthe baggarakka pilis duunot sit heer giza xuufe deees

hayssafe bollan nu beyiza misiley gita keeththa giddon daro asati di7oosona daro asatikka bantas bantas shanda oykkidi gelizay ke7izay goossona

Unsafe gunna mun7a asati eqqidi aasawesona issi boetha may7o may7da indiyakka intas baare yoota shide aas inta sinthansa woreqetenne harthe dees

Hayssape bollan deiza misile nuni xeellishin daro keexetti wuronta pooqeti beettosona ha fooqetappeka giddo baggara dalga bootay deees

hayssafe bollan nu beyiza misiley heedzdzu asati eqqidayssa be'ettes ha asatappeka sinthe baggara lo7iza abebay uttada de7awus abebe matanka haylandeka dawus

Hayssafe bolla nu beyiza misiley gi ta fooqe beettes ha foqappeka sintha baggara makinay deees ha makinappeka sintha baggara dalga ogey beettees

hayssafe bollan beettiza misiley issi xarphe bolla gita fooqe misiley uttidi de'izayssa beettes ha misilappeka duge baggan beetti leterekabaachchu dembunochachin inkoan dessalashchu giza xoufeykka de'ees

hayssafe bollan beettiza misiley lo'iza pooqe keeththey ha simmi eqqidayssa be'ettes ha pooqe keeththafekka sinthe baggara lo'iza mitha qommoti toketidi de'osona

hassafe bollon ogi ooto wuoththiza asati baaldapin huute ukkidi tokkanas bizassi beettes issi meaka ahophen bootha qoofera aydimmanas pidera wothides

Hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin wurona pooqey de'iza keeththe beettees ha keeththafekka ha baggan dalgga aspalte beettees

Hayssafe bollan de iza misile nuni xeellishin ooththetti wuro na pooqeti daroti de'ooso na izatappeka guye baggara gita zuma bolla deiza dalga wora beyettes.

Hayssafe bolan de iza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti eqqidayssa beyeettes daro asatappeka sinthe baggan ichachu asay eqqidide oosona ichasatikka ambasadere may7o maydide oosona.

hayssafe bollan bettiza misile fooqe fooqe bolla fooqe fooqe bolla doorettidayssi beettes izikka oosetti wurerenna ha agarse baggan qasse daro nayti oyaichachu nayti de7oosona

Hayssappe bolla tamare so nati tamare so may moy didi hokkidi xaafishenne tamarishegidayshin bedees inteka dabtare meesi wirto oykki di dosana.

hayssafe bollan de'iza misilen nuni xeellishin issi indiya salayda bolla xuufe xaafizayssa beyeettes ha indiyakka ba bolla nadala maayada bahu qacho shaashe qaccada de7awus

Hayssafe bollan beettiza misiley tamare nayti bakfilen uttidayssa beettes hayssa entafekka garsen wuddhey tamma yeliqa timirtibeggiza xuufey deees

Hayssafe bollan nu beyiza misiley issi inda ha simmada eqqidayssa beyettes izakka ba hu7a arten dooqettadus booththa shemizekka aaththadus izipfeka guye baggara booththawazi de,es.

hayssafe bolla nu xeelliza misiley daro ase shiiqo bessees ha shiiqo asateppeka daroy anjettida ase daggosona ha anjettida asatikka baynta ababa ababa oykkidi ha ishe doossona

haysafe bollan nu be7iza misiley tamaare nayti kilaase giddon uttidi de7izayssa be7eettes;ha tamaare naytapekka daroti be doonan maskke giza waza aattidi de7oosona.

hayssafe bolla nu beyiza misiley issi addey ha simmi eqqidayssa beyettes ha addafekka garse baggan yifaa yetederege ye asrawuletena kifil melqeqeya fetena wutet asmelkito yetimirt ministeru yeseut mulu meglecha giza xuufe garsera deees

Heessafe bollan issin adde yiidi tamarefa widdomittidi tamadizae beettees haassisha hidere jedodha kilile dheeso waannas dadagidegizi deessa

Hayssafe bollan beettiza misile issi addey ha simmi eqqidayssa beyeettes ha simmi eqqidayssikka gawone aathtidi deees ha gawoneyka astamare gawonekko ba kushen zo'o skirfto oykkidi dees.

hayssafe bolla nu beyiza misiley booththa waraqate bolla ladafettida addis ababa yumiberesiti giza xuufe paranjethoranne amarathora dizayssa beyeettes

hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishhin tamareti ba timirte kifile giddon deizayssa bessees entafeka sinthe baggara oyddu tamareti uttidide oosona entafeka sinthe baggara maxaafay dees

hayssafe bollan shiiqida misiley daro asati shiiqeti eqqidayssa bessees ha daro asatappeka ichachu asay ba kushen baanere oykkidi de7oosona

hayssafe bolla nu beyiza misiley tamareti uttidi tamarizayssa beyeettes ha tamaretikka booththa shurabe aaththida enta giddofeka ichacshay islamekko

hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishhin heedzdzu adde nayti ha simmi eqqidayssa beettees hayssatappeka sinthe baggara akowuntin gidi haf layf giza xuufe garse baggara xaafettidi deees

Hayssafe bolla nu beyiza misile tamareso oydenne tamareso maskoote beyeettes hamaskootappeka gede baggan beni wode telebizinekka deees.

haysafe bollan beettiza misiley daro asati uttidi timirte tamarizayssa bessees hay naytappekka sinthe baggan deizay addekko ha addesappekka nam7ay booththa shemize aththidi de7ooso

hayssafe bollan de'za misileya nu xeelishhin yesawula hulatenya dereja simersibeet miraqa giza xuufey bettees hay keeththayka tamari sookko

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin tamare nayti issife issi kifilen uttidayssa beyeettes entafeka sinthe baggan deiza nayti ba sinthan bedaftara wothidi deeettes

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeelishin sohoy beettees sohappeka ha baggan yesawula hulattena dereja timirti beet miriqat qas giza xuufe gitara laxafetidi de7ees.

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishhin maxaafa keeththan uttida nayti beettosona izetappeka sinthe baggara uttiday indo naakko izippeka sinthe maxaafay de'ees

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin gita kaamey ha ba ayfesa woththidi deizayssa beyeettes hakamappeka sinthenne guye baggan gita gita mithati de7oosona

Hasafe bolne namu7aasati sinthe alanamu asatikkoy ametisha izayssidees inta guyinka cirira mitisayinne dumma dumu shi deees

hessafe geemmen issife asay issipidi oge hamattizayssi beettees hamattiza asa tappefa issi haaway dunguza qoobe bahulo olla muchidayssa xeelletees

hayssafe bollan issindoy uggi bolla qalabiziyassi biettis hindiyakka qaretha shuurabemayada ba kushen qaretha worsawetti deessa pinsinsile fisiyesa

Haysape bollan nu be7iza misile gita kaame bolla issi ade uttidi i kaamaa laaggizayssa be7eettes kaamaa garssenkka biittay dooretti des.

hayssappe bolla nu be'iza misiley maakinati ha yiishe dizayssi beettes issi maakinakka tirafike poolisey eqqidi nashisizayssa beettes tirafike poolisa matanka issi addey eqqidi de'ees

hayssafe bolla nu beyiza misiley issi gita baasey eqqidi deizayssa beyeettes iza baasa giddonka heedzdzu asay gelishe deizay beettees

Hayssafe bollan nu beyiza misiley makinay oga daase daasi shaysse beettes hayzappeka he baggaranne ha baggara nam7u makinati beettosona entafekka gede baggan nam7u baggan daro mithati de7oosona worati de7oosona

Hayssafe bollan de'iza misileza nuni xeellishin oyddu asati eqqidi de izayssa beyettes entafekka nam'ati gamo dingoza koppiya aaththida hankoyssati qasse gashe sharbeathida entafekka guye baggara gita kaamey eqqidi deees.

Hayssafe bollan de iza misiliya nu xeellishin dalga oge beettees izappeka gede bagganka ha bagganka nam7u baggan soydu7ees izappeka gede baggan poolekka beettees.

Iibasa gerakkono hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin nam'u asati eqqidi deizayssi beettees entafekka sinthe baggara biittay de'ees entafe guye gaggara qasse mithi dees.

hayssafe bolla nu beyiza misile buro keexxetishe deiza keeththe bessees ha keeththafekka duge baggan dalga wori deizayssa bessees

hayssafe bollan nu be'iza misiley gita haaththe duge gogizayssa be'ettes ha haaththafe gede baggarakka dalga woora bettees hawora giddoyka sintha baggara mela mithi beettawus

hayssafe bolla nu beyiza misiley galga katamay potora beettishenne issi projektey matatidi beettizayssa xeellettes hayssafeka pude baggan yewuletena yetiophiya yeketama wuha aqirbootinna saynteshin projekti gida xuufey bollara deees

hayssafe pude baggan beettiza misile nuni xeellishin nam7u asati ha simmi eqqidayssa beyeettes intafeka guyen daro asati de7oosona ha nam7u asati kushe mecetishe de7oosona

hansafe bolla nam7u macati biidi haaththi tikkigayssi beettees nam7aticha banta hoge bolla kaashe qachudu deyoosa issimeya bijaama mayaddus issinneya qassi sore mayaddus

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley gita bamba tubboy xaaxettidi xaaxetidi deizayssa beyeettes ha tubbafekka ha baggan oydafe dariza asati eqqidi tubba xeellishe di oosona.

Hayssafe bollan doro ooththetti shuddusayss pezdze beetees hayssisha qalliki giza bessin haaththan oothisanas bi gigetiza besseeko

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin gita tankerey eqqidi deizayssi beyettes tankerappeka guye baggan gita sohoy deizayssi beettees

hayssafe bolla nu be7iza misiley issi adde na7i eqqidi de7iza issa beyettes addeyka gamo dunguza may7o may7des iza matanka gita hayllandera haaththey de7ees haaththa sunthayka arbamincuu ha gees